biittan shiiqidi dizayssan pistale kareth kamettidi deees izakka poto denthishe diza issi addera issi iza matan eqqida hara addera doosa

Gada giddon asay aadhdhi aadhidi puute tokkanawu olla bookkishe doossona asayka guulezay kamettidees

Gita addarasha keeththan daro zo7o medho oydeti deettes izanka uttidi sibsabaa siyiza asay beettosona

Gita keeththa gido daro issi medho mayo mayidi duriza macara addera gididi durishe beetoosna etika

Keehippe daro booththa gaabi may7idi gaammo dungu zaqobe huphen woththidi toorakka oykkidi uttida cima aawati deettes.

keehippe cora asay oge zara kumidi macatinne addey issifetethan yizay beettees eta guyerakka makinay yees

Gaammo dunguza qoobe huphen woththidi dunguza kootera may7ora may7di uttida dere cimatinne etara diza daro asay beettosona

dalga kipilezi booththa qaalamerati ettidi dees he keeththa giddonka cugan uttidi diza oyddo asati beettosonna heta sintharakka

heehippe denba bessan aadhdhi aadhdhi diccida daro mithati beettosona hessafe ha baggara qasse oyden uttida macanne addas

keeththa giddon daro issi medho oydey deees izan sinthara oyddu adde polisera issi macasara uttidosono

Keeththa giddon issi medho karetha ambasadere may7ida daro ceega adde asara maca asatara eqqidi issife zoretishe doosona

Waase kaasancha nayti qoodhezan madala aathidi sa7an uttidi de7oosona eta guyerakka ceega adde asaynne macasay eqqidi dizay beettees.

keeththa giddon daro asati uttidi doossona eta sintharakka siyaddey xaraphezan uttidi tamarsiza malees

Huphen gaammo dunguza qoobe woththidi gaammo dunguza koote may7di iza bollara kaboththa afila maydi uttida dere cima aawati deettes.

Wodday maata keeththa uutha giddon woddisiday beettees iza sinthan karezan qasse daro asay sa7an ottidi dizaynne eqqidi dizay

daro ceeyga adde asati ba kushen guufe oykkidi afe laamaydi qoobe issoti issoti huphan woththidi denban uttidi de7oosona

Gita wolay beettees iza garsan maataykka diccishenne dizayssan oyde kessidi xaraphekka kessi uttida daro asay beettes.

Keehippe talga addarasha keeththe giddon daro oydey deees he oydezanka komidi uttida daro asay beettees.

Keehippe gita dalga adarasha giddon daro macasati uttidi sibsaba siishe deettes.

heehippe dalganne gidida sookaren keexettida gakayetha garsan gaamo dunguza may7di uttida cimawati doosona

booththa sharan daasettida daase garsan daro asay shiiqidi uttidayssi beettees sinthara diza asaykka gaamo dungoza pooxama yidosona

heeththa giddon heezhzhu cega gaade asay uttida eetappeka issoy ba kushan maykiropoone oykkidi haasayishe dees.

ayfe bolla manaxira woththidi oyden uttidi xaraphe bolla warqatanne maxaafa woththidi diza issi cega adey beettees

Keehippe daro issi medho poydeti keeththan deettes; iza bollaka keeththa kumidi uttida cora asay beettosona.

heyippe dalganne gita gidida adarashan komidi daro oydey uttiday beettees he oydeza bollanka asay bagan uttidis

Gita zumay beettees he zuma bollarakka shaara yiidi uttishe dees keehippe daro woray deees

Denba bessa daro gaammo dunguza may7o may7di dunguza qoobe wothidi eqqida asay beettosonna

keeththa giddon issi ambasadara mayda addara issi medho may7da yelaga naytara zokkon zokkon diza may7o oyketidi guppete

isse yelaga macanaya kalo kallo eqqada deyawus izakka ba qoodhezan dumma dumma qommo calle aaththadus

keeththa penge bolla uttidii diza issi qeeri na'ay de'ees izappe sinthankka izi kaa'ana woththida eqati

eelidi diza aykko haaththe maliza miishay deees iza yuushozikka daro zo7idi uttiday beettees

soha giddon issi yelaka macanaya ayfe tuke essada sinezan duuqashe uttadus

gatta keeththay beettees izas daan7ozan keehippe daro uuthay toketiday gita gita gididi dees

issi uttidi diza naytas zokkoza bolla aykko qommoy qaacettiday ayfe sanka daroy beettees

aykoy baynta mela sa7agan aadhdhe addidi yuguuth dicciza maatay deees iza bollaka issi den7e maray uttadus

keeththas dan'un simnto bolla zempidi eqqida issi aawara nam'u maca naytara doossona.

geeththa giddon keehippe daro zafedey masobey dumma dumma soo eqay beettes issi addeyka bayzi sheeqqides

Heenippe dalga keeththa giddon daro daddishe uttida dorzeti beettosonna etakka eqqidi xeelliza addey heniradee.

Issi aawara ayira naytara issi medho booththa may'o maydi doossona naytikka oydakko etas.

qalamen tiyeettida asay de7iza porqoro keeththay beettees keeththa pengen eqqididisa heedzdzu gashshe nayti beettosona

Gade giddon keehippe daro gistemurutay beettees maca nayti qasse pooxa may7idi nam7ati be uphen aykko qommo tookkidi issife eqqidosona.

Ba uphen haykko kathayfe korojon aathi qachidi tookkidanne pooxa may7di eqqida heedzdzu maca nayti deettes

ayfeso bolla booththa qalame dumma dumma medhon tiyettidi eqqidi diza adde naytinne maca nayti beettosona

gita daasay daasettidi dizayssa garsan mitha oyde bolla daro adde asay uttidi doosona pude qommora macatikka kath kathiza maloosona

keeththa giddon booththa qamise may7di oyden uttidi de7iza yalaga maca nayti dizayssi bessees

Keehippe gita zaway eretonta abbay de'ees iza giddonka qasse zumatana daaniza woray diza bessay de.

Teehippe dalganne denba gidida giyagakka giddon daro asay timtimo miximixo kaarote lo7ome uttidi daro miisha bayzishe deeta

Keetha giddon masoban daro katha qommoti doosona izakka xaraphe bollan uttidi beettees kubbayetikka deettes

booththa qamisa mayda macaseera booththa mayo mayda adde zara benta sinthan hedzdzu qeeri nayta essidi eqqiday beetes

kehippe gita gita mithati issifetetha shiiqidi daridi uttida diza dalga woray beettees

orphille denba keehippe daro qeeri naytiha afelaa mayidi ba kushan tophiya bandiranne kare dere bandira oykkidi doossona

issi be huphenpo xaguluntida macanaya kushen silke oykkada hiza xeellashe eqqadus izi sinthenka

Booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon nam7u issi medho karetha basadara may7ida addeti eqqi doossona

geeththa giddoy hara hara medhon qalamenti yettidi beettees iza giddonka tophiya kawoy eqqidi madareke sinthan

Nam'u ayfe bolla manazire wothidi ambasadara may'di oyden uttididiza ceega aawati beettosona.

keeththa giddon issi booththa koote maydi shanca ba'idi eqqida addeynne issi sharbe guluntida mac

beehippe dalganne demba gidida bessan daro gakkidi melida giste murtay deees iza giddorakka dora asay yeettes

issi booththa koote may7ada be huphe bolla sharbe gullunta eqqida macasera issi shanca ba7ida addezara haasayishe doossona

Oyddduasata potoy beettees etappe nam7ati macata nam7ati qasse ceeyga adde gididayssi beettees.

garaaje giza bessan makinaza goomma shoddidi iza gelthanawunnne giigissanawu ooththishe diza ooththanchati doosona

Booththa qalamera tiyettida keeththa giddon issi u7era bo7a aaway oyden uttidi dees iza sinthanka xarappen nam7u baynderay

gita biratara medhetida maashiney beettees. iza miyera diza denba bessa issi medho qofe woththida nam''u addeti doossonna.

Dembba bessan eqqidi diza koronte mithay beettees izaappe gede sinthara tophiya bayndiray mithan kaqetidi dees.

Dhumaara keehippe dalgga kataman korontey sa'arakka bollarakka xompishe beettees izeta mata

Issi be upphe bolla qoobe woththidi eqqida ye lagga naay dees za gu7erakka gita maashiney beettees.

Uutha zumay aykkoykka bayntayssi beettees izaappe garsara diza denban nam7u addeti issife eqqidi haasayishe doosona

Dalganne denba gidida bessan hahora mehey maatami shepettees he denbazanka koronte mithay eqqiday deees

keehippe dalga gidida ogeza ooththishe de7isa asaynne shuchchay daro shiiqididizay beettees

keeththaya giddon nam7u macasati eqqidi xaraphe bolla diza miisha xeellishe deettes etakka is nam7ati addeti poto denthoos

Heeththa giddon issi ceega ceega asati be kushe idimmidi issifetethan issi soossinthe xeellishe eqqidos.

Keeththay keexettidi dizay beettees iza karenka daro asati tukka aykko uyishe beettosona

Keeththa giddon keehippe daro barmeleti yarkaneti dumma dumma qommo eqati issife shiiqidi uttides.

Hiwooti baarinna restorante giza xuufey dizayssa bolla saafara masobara dumma dumma asa nayti miza qumay uttides.

makinay eqididizay beettees issi macasiyakka makina wula dooyashe dawus izokka issi naay poto denthees

Keeththa bolla kaththa bayzettiza keeththa gizidi xuufey xaafettidi dees karenka asay kushe meecettana bessay beettees.

qorqoro keeththay keexettidi dizaybettees iza bollaka soo asa kaappe gizayssi xaafettidaybeettees

karetha qoobe huphen woththidi karetha koote may7di ayfe bolla manaxire wothidi eqqida ceeygadeybettees.

teehippe sdalga zumati ekkida woran xaragatamay daro mitha garsa eexishinne cuhuyshe dizay bettees

gita addarasha giddon keehippe daro oydeti deettes issi medho karetha may7o may7di uttida ceegadetikka

Teehippe dalka addaraasha keeththa daro issi medho oydetinne issi medho may'o may'di uttida asay dees.

Issi medho koote may'di sifetethan eqqidi diza daro macanne adde asay doosona etarakka issi qeeri macanaya eqqadus.

Heeththa giddon keype daro issi medho zo'o oydey daroy dees iza bollanka uttidi diza daro asati doossona.

Keetha giddon asay issifetethan cugan uttidi saanen dumma dumma kathata qommo shiishidi ushshatara mihe.

Booththe qalamen tiyettida pooqe keeththay deees keeththa karendiza denban qasse issi medho ma y7ida daro adde asati eqqidosona.

Ceehippe daro zo'o medho qalamera diza oydeti keeththan beettosona iza bollanka baggan daro asay uttidi deees.

do7iza keeththay keexettiday dees he keeththe giddonka karetha hambasadara may7da oyddo asay eqqida

Keehippe lo7iza qalamera keettidi diza asay diza keeththay beettees keeththa karenka guuth guuthu dicciza maatay beettees

heype dalka denba bessa cora asay issife eqqidi issi bessa xeellishe beettosona

Dalga makina ogezan keehippe daro makinati eqqididizayssa bessees ogezappe ommo baggara daro kooqe keeththati doosona.

keeththa pengen daro asati be kushan si kushan warqata isi kushan tophiya bandira oykkidi issife eqqidosona

simntoza waalakkiza maashiney eqqides iza miyerakka akaafa oykkidi eqqidi diza oyddo addeti doosona

Keeththa giddon daro qommo miishati doosona issi addeyka eqqidi maxaafa ba kushen oykki dees.

keehippe lo7iza ginben keexettida keeththay dizay betees keeththa karenka mithi issinoy eqqidi

gita pooqe keeththay dizayssi beettees izappe gede gelizanne keziza wulara asay kezishenne gelishe gizayssi beettees

So giddon keehippe daro issi medho karetha qalamentiyettida oydey mayrora mayrora dizay beettees izappeka keeththay

Keehippe adussa gidida karetha qalamininne hara medhon teetidi diza pooqe keeththay beettees.

Keeththa karen keehippe daro ceega adde asay issippe mayrora eqqidi doosona issoyka eetta sinthan uttidii dees

issi macasiya ba naa mitha bolla hude uysethada kaassashe dawus izi guyerakka hankoti be naa idimmidi

Haakime keeththan issi macasiya naa ishisada hiiththan uttadus izokka yiidi oychishe eqqida asati doossonna.

Qorqoro keeththay dees keeththa be geeshshara birday simnton ginbettiday dees gita gitamithati beettosona.

kifile giddon dhaley issife uttidi dizaybeettees izakka eqqidi xeelliza daro asati doosona

Heehippe daro asay issife daasa garsan eqqidi doosona issi aayakka waassashe kusha dhoqu histida daanawus.

heetztdza karan guufe oykkidinne mela eqqidi diza adde asa cimati beettosona hetappeka baggara saan uttida nam7u nayti

Wulay simintora medhdhettidi dizay beettees iza bollaka arbamince ubba hospitale giza xuufey dizayssakko

Ayfe bolla ayfe marmariza maashineza wothada booththa laxana may7a uttida siceega aayoy beettosona

Haakime keeththan hiiththan uttidi diza harganchati doosona issi haakimeyakka be may'o mayada eeta xeellashshe be ashe dawus

issi addey be kushen silke oykkidi eqqiday beettees iza guyetakka naa idimmida aayti uttidosona

aakime keeththa issi maca siya be naa idimmada dawus issi aakimiyakka qasse naaza wozane shochcha siyashe dawus

Makina ogezara booththa warqaten alame wozne qamma giza xuufa oykkidi yiza asay beettees eta guyerakka daro asayyoosonna

Keeththa giddon issi aakimera issi naa idimmada oyden uttida maca seera doosona etikka dizay.

hode aduqqidi beettiza biratara medhettida miishay dees izappe hani baggara issi addey eqqidi dees.

Keehippe gita sharan aykko qommoy xaafettidayssa eqqidi xeellishe deiza daro asay ogezan eqqidi deees

issi medho booththa qoobe huphen woththidi pooxa issi medhokka may7di ogezara hamettishe biza cee gade asay deettes

Koronte mitha bolla kezidi ooththishe diza issi addey de7ees hanko asati qasse iza pude xeellishe eqqidosona

Keeththa giddon komputereza gu7era booththako tamayada issi macanaya eqqadus daro asayka izira sinthen eqqidi haasawosona

Keehippe dalga gaden daro aadhdhe aadhdhedidiza guuthas gita mithati deettes he gadezanka heedzdzu addeti eqqi doossona.

Keehippe dalga zumati ekkiza bessan daro melishe diza maatati beettosona he gadezanka aadhdhe haadhdhi diza mithay beettees.

Keeththa giddon sinthara uttidi diza daro mac asati beettosona eta guyerakka daro adde asay uttidi beettosona.

Keeththa giddo booththa qamise may7ada uttada komputeren xaafa she diza issi macasiya beettawus izippe heni baggara qasseut

keeththay keexettidi giigidi dizay beettees keeththa karenka gaamo dunguza mayda ceegade asati nne macasati beettosona

Ceega ceega adde asati gita gade gaththan aykkoy baynta boro maatay dolishe beettizason eqqidi doosona.

Beehippe denba gidida maki naykudenne duge amettiza ogezara dizaybetees izappe xanxara gita gita mithay dees

Nam,u qeeri tamare nayti issimedho tamare somay7u may7di ba kushan warqata oykkidi issife budde bishe doossona

Feerippe xeellanaws lo'iza dalga keeththay deees he keeththa giddonka daro cugan cugan uttida oydeti beettosonna.

issi keeththay gita ginbera keexettidi de'ees iza karenka booththa shuraabeti kaqettidi beettosona biittayka karan doorettiday dees

Xeellanawus keeyippe lo'iza karey beettees keeththa karezanka gita gita zamba mithati diccizaynne gitati daydees.

Ogeza goshsha goyiza makinazi eqqidi deees iza sintharakka bakina haraza bolla aykko qommo caanidi biza asay doosona.

Keehippe dalga keeththa giddon daro dere sarotetha naagisiza poliseti de7oosonna sintharakaxarapea.

keehippe dalga denba katamay beettees he kataman gita gita pooqetaranne daro mithay beettizay

Booththa qaalamen tiyetida keeththaynne keeththa geliza wulay dees keeththa karenka daro booththa qamise mayda nayti deette.

Issi medho meraqa asay mayza may'oza may'di ushacha kosha dhokqu istidi issife ekkidi diza macanne adde hasay deettes.

xaraphe bolla keekey de7ees iza yuushorakka qasse adde asay ba kushan eexiza miisha oykkidi issife eqqidosona

Haaththay gogidi duge biza ollay beettees izaappeka iita akaafan kaachch kaach kessiza asay doosona

Keehippe daro maata shiiqidi dizay beettees izappe madabaranka aaththishe shiishshishe diza daro asay beettosona.

Daro asay issife gididi iita buucci maata mala denthishe karishenne pittishe dizayssi beetees.

Oge duunan diza iita fittishenne xuugishe denthishe diza daro adde asay ogara imettibishe doossona.

Omarsara makina ogezan eqqidi diza makinay beettees iza guyerakka issi medho koote mayida asay eqqida

makina oge bolla eqa iitatha caanishe eqqidi diza issi aysuuze makinay beettees iza bollaka eqa caaniza macanne adde asay

makina ogeza diza iita piton pittishe diza daro macanne adde asaki deettes etappe issoyka issi

Issi makinay eqqidi beettees. Iza bollaka eqa caanishe diza daro adde nayti doosona. Eta miyerakka gita mithay beettees.

heeththa giddon issi yelaga adde naay eqqidi deees iza sinthara xaraphe bolla komputerera mashinera beettees

keeththa giddon nam7u baggan biratan tuuqetidi eqqida issi gita telebizine maliza miishay beettees

issi zo7o shurabe may7di komputereza utti xaafishe diza issi addey deees iza sintharakka hara komputerey de7izaybettees

ta giddon issi addey komputere bolla ooththishe de7ees iza sintharakka si ceeygadey dizayssi poto denthiza malees iza

Payda woykko nashinale ayde oycha inte oychizayssa bessana giza xuufera issi yela ganaay uttidi deees

Keehippe dalka adarasha keeththa giddon komputerezan uttidi aykko qommo ooththizay xaafizay asay dizaybetees.

Fayda matooqa usuppun saaten giza xuufey xaafettidi dees izappe garsara issi adda matooqay beettees.

Keeththa giddon girgida bolla poolise qamma giidi xaafettides issi macasiyakka eqqada maykirafoone haasashe..

Booththa sharan daasettida daase zagarsen issi gaammo dunguza pooxa may7di maykirofoone oykki eqqidadey beettees

booththa sharan daasetti dadaasa garsan daro gaammo dungu zara dixa may7o may7da macanne adde asati doyoosona

Topphiya dere kaworanne hara dere kawora issi medho ambasadara may7idi sarothetishe issife eqqidosoa.

makina oge bollan issi gita caana makinay eqqidi dizay beettees iza bollanka uttidi diza asay doosona

Biratan bollan tophiya bandiray micetidi beettees izappe guyerakka keehippe daro adde asa ceeygay uttides.

Issi aarissa yela ga naay ba kushin maykirapoone oykkidi sintharakka ababa woththidi oydezan uttidees.

booththa shurabeza issi medho may7di uttidi diza daro asay beettees etappeka sinthara dizayssati issinyamaca nam7ay

simedho booththa shurabe giste si7ille radizayssa maydi uttida nam7u macanne adde asay doosson

Ceyppe lo'iza pooqe keeththa sinthan booththa qamsa may'idi ba kushan tophiya bayndira oykkidi diza.

Heeththa giddo keehippe daro macanne adde nayti komputerezan be huhphen uphen ekkidi xaafishe

Heeththa giddon issi yela ganaay komputere bolla aykko qommo asa eqqidi diza asa bessishenne dees

salo medho qalamen tiyettidda bessan amaratton daro xuufe xaafettidi des;iza sintharakka issi ceega addee mikrafoone oykkidi eqqides.

dere yuusho naagiza poliseti issoy ba kushan warqata oykkidi hankoyssatas sinthera eqqides

Denba bessa oydeza kessi uttidi dawutarezan xaafishshe diza daro ceegga adde asay beettees

Keehippe dalga gidida keeththa giddo daro poliseti beyoyden beyoyden uttidi warqata xaafishe doossona.

Mthan geexettida qorqoro keeththay wurontay beettees iza sinthanka issi medhoo poolise may7umay7ida daro poliseti eqqida..

Qorqoro keeththay beettees keeththa garsan qasse issi medho maydi mayrora mayrora uttida poliseti beettosona

Keehippe dalga eelida abba haaththay dizay beettees izappe ha baggan diza biittan eqqidi diza adde nayti beettosonna

daro issifetethan kushen guufe ekkidi mayrora eqqida poliseti beettosunna eta guyerakka gita gita mithay dizay beettees

Gita pooqe keeththay dizayssi beettees izappe sinthan diza ogeza bolla mayrora eqqida makinati doosona.

Keeththa gitton oyden uttidi diza nam'u poliseti issi medhamay'o may'di doosona issoyka komputere doydi maygirapoonera

keeththa giddon oyden uttidi diza daru adde asay bettetes etappeka nam7ati polisekko

Nam7u oyden uttidi diza polise tibetosona etappeka issoy komputereza dooydi makirafoonera hasayishe beettees.

porqoro keeththay deees keeththa gidtonka daro macasati booththa qamisa may7di huphen qace qaccidi uttidosona

Gita xaaraphe sinthan uttides iza bollaka ushshaathey hayllandera dawutarey warqataykka dees asay iza guyera uttida

gita korontey gaaney qashettidi uttiza mithan giigissishe diza nam7u addeti doossona eta sintharakka issiyade ek

Gita daasay daasatidayssa garsan daro ceega aawatinne macasati bagay uttidi bagay eqqidi dizayweettes

booththa qamisa may7idi dunguza booxa qaccidi uttida daro macasati beettosona

Suufe ma'ida ceega adde asay beettosona etarakka diza maca asay deettes eta sinthanka.

Issi addey olla bookkidi puuteza tokkishe deees iza guyerakka harati tokkishe dizaa daanonsona.

gaammo dunguza qoobe huphen woththidi booththa afe laamaydi diza cima aawatinne etara eqqida ceeyga asay doosonna

keeththa giddon xarape yuushon uttidi zoretishe xaafishe diza daro ceega ade asati de'osona

Keeththa giddon nam7u issi medhu7an baasadere karetha may7di ba kushen maxaafa oykkidi eqqida nam7u adde asay deettosona.

keehippe dalga muuze uuthay beettees izaappeka ha ugezan qasse muuze caannidi eqqida kaameynne iza matara daro

issi ceega addey uttidi dizayssi beettees iza gu7erakka amarathonne ingilizethon xuufey

Keeththa giddon daro adde asay be hophe bolla gaamo dunguza qoobe woththidi dizayssati beettosona issoti issoti qasse macati booththa qamise may7ida

kowaase kaassadenban woxxishe kowaaseza diqqanawu kaa7ishenne diza maca kaassanchati doossona

Nam7u issi medho karetha ambasadara mayda addeti kushe kushe sarosetishe issi kushen silke oykkidi doosona.

keehipe adussa pooqe keeththa bollan huphen tophiya posta giza xuufey beettees keeththa sintharakka korontefi doossona

makina ogezara issi asa caanidi biza makinay beettees ogeza xanxanka gita gita mithati beettos

koronte shuboy micettidi dizay beettees izappe garsara qasse asa keeththay gita gita mithay beettees

Makina woge bolla issi eqqida bazahey beettees iza miyerakka daro afelamaydi diza asay eqqidi beettosona.

roorey garsara melidaybettees iza bolla simntora medhettida zokkoy dizayssa amisiley bessees

Sharan daasettida daase garsan micetidi diza keehippe daro maxaafa qommoti deettes issi addeyka eqqidi asas bayzee

baasawo gezara issi hara gaarey asa caani dinde haa yishe bettees iza miyerakka asay pudenne duge mettizay

Makina ogezan eqqidi diza issi heedzdzu to bajaaje giza makinay deees iza miyerakka keehppe daro asay eqqidi diza yssibettees

heeththa giddon itoo telekome giza maderekey eqqides iza guyerakka issi macasiya maykirapoone oykkada eqqadusse

Gitta manggo mithitha garssan oyden be na'a idimmidi uttida daro macanne adde asay deettes

arba mince giza xuufezi simnton medhettidi gita pidalera ooththettiday dees iza sinthanka issi naay eqqi dees

denba bessan issi medho booththa shurabeza may7ti sa7an issife shiiqidi uttididiza adde asaynne issi macanaya

keehippe daro mithati gita gitay beettiza gade giddon issi yelaga maca nayiya eqqada dawus.

Heto gita mithati beettosona he mithata sintharakka daro asay hemettidi ha sintheyshe beettosona.

gibbezas wula bolla topphiya kooriya zeemmachoch maabergizay xaafettidi dizay malees

Gita gongolo beettees iza garsanka booththa shurabe may7idi be kushe dhoqu histidi eqqida oyddu yelaga nayti dea.

Teeppe gita gita zumay beettees zuma bollan woraynne zumafe ziqqan diza bessan woray abbay beettizayssakko

zumati ekkiza bessara pudetha pimettidi yiza adde asay beettosona sinthara doyssika ba kushan guufe oykkidi dees

Haaththa shuura diza shkita shuchcha bolla gaammo dunguza booxa mayada huphenqo booththa uttida macanaya dawus.

Issi addey ayfe tukkesi nera tukke uyishe ha xeellishe uttides iza miyerakka issi addezara bajaaje makinara dees.

Bita mango mitha garsan uttidi diza isporte kaasanchata shuraabe maydi beettiza yela gadenay.

gadeza giddon keehippe daro kororuma diccishe dizay bettees izapfea issi addey kororuma maxini ba kushen oykkidi eqqides

keeththa sinthan oyde bollan uttidi diza macanne adde asay doosona heeta sinthan qasse daro maca asati saan uttida

mitha ku7a garsan issi yelaga na'ay oyde bolla uttidi komputerin xaafishe dijitale ayde kessanaw gees

Heetzdzu issi qommo may7o maydi disa nam7u addetara issi macasara doossona eta sinthenka xaraphe bolla mobayley

Tamare keeththa gibben keehippe daro issi medho yuunu forme maydi salfera eqqidanne oyden uttida tamare nayti doossona.

Keeththa giddon issi digitale matooqa kessana yaada uttida macaseyra hizo potoza denthizadera doosona

issi medho shurabe may7ida ichachu kowaase kasanchanayti doosona etarakka qasse haray darotikka dizay bessees

Gita gita mithay diccidi dizayssa garsan issife shiiqidinne eqqidi zoretishe diza daro macanne adde asay beettosona

Dharape bolla komputerera maashinera woththidi digitale matoqa kessanawu asappe ayfezappeka poto denthi ekkizadey uttidi dees.

booththa daxana may7idi huphen qace qaccidi ba kushan warqata oykkidi uttida maca ayetinne adde nayti doosona

Mitha garsan oydey ekki uttidi digitale matooqa keessanawu giidi ayfe bolla mashin woththida sice gadey uttid.

issi yelaga nay komputerezara xaafishe deees iza miyeeranne sinthara eqqidi diza ceeygadeti doossona

kuwaase kaassa denban issi medho mayida adde yelaga kowaase kaasancha nayti doosona denbanka

kuwaase kaassa denba keehippe daro nayti kuwaasa ka7ishe deettes eessa denbapfe xanxara asa keeththay beettes

roo kuwaasse kaassancha adde nayti issi medho may7o may7idi kuwaase denban waassishe guppishe beettosona

kuwaase kaassa denban daro issi medho may'o may'idi madala aaththida kuwaase kaasancha nayti deettes.

Issi yelaga naay ba kushen qeeri wanca oykkides iza miyerakka ceeyga aawati kushe baqqishe eqqidosona.

Kowaase kaassa denban eqqidi diza oyddu issi medho mayda kowaase kaassanchata kaassiza asay deettes etappe haawora daro asaydees.

issi cee gadezas oshachanne hadirsa baggara boksanchati may7iza may7a maydi eqqida qeeri nam7u nayti deettes

Kowaase kaasa denba kaa7ishe diza nam7u cuga kowaase kaasancha nayti deettes denbafe geeshshara gita gita mithaybette

Keeththa giddon keehippe daro issi medho oydeti mayrora uttiday beettees izanka issi addey uttidi ha sinthe xeellees

kuwaase kaassa dembba woxxishe diza nam7u kaassanchcha naytara eetara sinthen woxxiza issi addera de7oosona.

daro si7ile saallanawu maaddiza irsaase diza miishay hara hara medhon dizay beettees

loomey burtukaney cemmaqe giza miisha ooththiza maashiney dees iza matarakka qanxettida loome

Warqqata gelsidi dumma dumma xuufeta iza bolla darssi xaafidinne qasse darssidi hara waraqqaten medhidi kesiza maashinne beetees.

Issi yaddey ba kushen asa yetha yexishenne dumma dumma miishas dimxe laammana go7ettiza gitaare giza massara oykkida

gita madareke bolla assi booththa qamise may7ida macasera nam7u addetara ba kushan aykko qommo oykkidi eqqedosona

Bassa ogezara issi heerdzdzu too bajaajeya pude bashe dawus izippe gede oga xanxan asa keeththay beettees

keeththa giddon issi paranjara issi abashe addera sarotheti she eqqidosona eta guyerakka tophiya bandiray eqqides

abbay beettiza dees iza abaggara qasse kamelati caana caanidi bizayssi beettosona

Saloza bolla daro shaaray shiiqidi beettees denbabessan qasse keehippe daro gidida asa caaniza makinay dees

makina ogera daro pajajetinne motoreti duge izay beettees ogezappe qommo baggara gita mithati deettes

dalga makina ugezara issi paragaarey dees izanka asay caanettidi duge bishe beettosona.

Baasawogezara issi hare gaarey keehippe daro eqa caanidi bishin issi nay qasse iza goochchishe dees.

saykiley biza ogezara keehippe daro yelaga adde nayti saykileza laaggidi bishe dizayssi amisilezan beettees

daro makinati eqqiza manara keeththan keehippe daro makinay eqqidayssanne makinamiyeezan asatikka eqqidi dizay beettees

makina giddon asay uttana beyiza oydey beettees makinappe geeshshara qasse aspalte ogezikka beettees

Gita dalga makina ogera keehippe daro makinati duge salpera gishe beettosona etappe guyerakka asay dees.

tophiya ayere oge giza keeththa giddon maxaafa maliza miisha kushen oykkidi eqqida oyddu asay doosona

salo bolla aadhdhe hanhdhi diza shaaray guuth guuth beettees toqea giza xuufera diza horphileykka salo zarabishe beettizayssa demmays

makina ogezara saykile laaggidi duge bishe diza daro issi medho saykileta laaggiza ceega asay dizayssi beettees

makina oge bollara issi tophiya bandira qalamera tiyettida gita makinay bishe dees iza guyerakka asay pude bizay beettishe dees

Keehippe gita baabure giza makinazi booththan zo'oninne cililo qalamen tiyettiday be ogezara bishe beettees

Makinay ogezara pude bishe beettees izappe ogeza lanqera pudenne duge hamettiza asaynne aadhdhi aadhi diza mithay beettizay.

keehippe dembbanne dalka gidida bazzoy beettees. he bazzoza giddon issi makina ogen sugishe adde asay

Matan matan keexettidi beettiza hooqe keexati keexeti wuridaynne boro keexetetha bollan dizay beettishe dees

Kehippe xeellanawu lo7izanne inje gidida hooqe keeththay beettees keeththa karera efiza ogen daro makinati doosona

boro keexetetha bolla diza daro pooqe keeththati beettosona keeththafe pude qommora qasse gita woray dees

Keehipe daro gita gita mithati diccida woray beettees worappe ha garsera qasse hooqe keeththati nam'i beettosona.

Gehippe dalga katamay beettees he katamanka daroy pooqe keeththay keexettidi dizayssinne iza giddora ogei.

gita keeththa giddon keehippe daro ceega asati de7osonna etikka issife haasayiza maloosonna

Keehippe lo7iza asa nayti diza lo7o keeththay deees keeththanka soofa oydey xaraphey beettees

Keehippe dalga ogera efizay beettees issi pooqe keeththi gitay matan matan keexxettidi dizayssakko.

Booththa qalamera tiyettidi; giigettidi hugeykka simntoy gelidi iza bollaka qalamey tiyettida lo7iza keeththay beettees.

daro komputerey xaraphe bolla uttidi dees he komputerezappeka issoza issoza uttidi xeellishe diza asay doosona

keeththa giddon issi maykirapoone oykkidi eqqida huphera malaxa addey beettees iza guyerakka daro

tamare keeththa kifile giddon daro tamare nayti gashey uttidi tamarana gizay beettees eta astamareyka eta giddon eqqadus

Behipe hadussanne gedetha kadariza pooqi keeththay qalamera tiyettidi dees iza sintharakka asfalta ogeybettees.

Maxaafay issoy issa bolla doorettidi dizay beettees issi addeyka uttidi maxaafaza xanna ishe dees.

hayssan issi ceega hu7era bo7attidi issinoy hu7en bayntta addey daro maykirapooneza sinthan ha sinthe xeellishe eqqidi dizayssa bessees.

issi be hudphen karetha qoobe woththidi booththara karethara diza may7o may7di eqqidi diza issi ceega aaway beettees

Issi medhokote maydi kushe baqqishe girgidan diza miisha xeellishe diza heedzdzu adde asaynne eettara diza asay doossona.

sawula nam'antho deeththa timirte keeththa mereqa giza xuufey ooratha keexettida keeththa bollan laxafetides

Tamare nayti be tamariza kifile giddon dawutara xaraphe bolla kessi woththidi uttidi tamarishenne toobetishe de7oosona

booththa mayo koote gita astamarey woykko akimey mayizayssa mayada eqqada ha sinthe xeellashe de'iza macasiya dawus

Issi medho koote maydi kushe baqqishe eqqida ceeygade asay deettes issoyka aykko qommo huphen qaccidis

issi medho tamaare keetta mayo mayidi be dawutara shiishshi ekkidi uttidi diza daro maccanne adde tamare na7ithi deettes.

makina ogezara dugeyishe diza issi asa caanniza makinay deees ha sinthan qasse eqqida issi bajajjera asatara doosona

makina ogezara issi ogelo ethiza makinay cuwa cuu hissi she bees ogezappe xanxara gita gita mithay beettees

bita dalga makina ogey woossetti giigidi dizaybettees izaraka biza issi ayssu zegiza makinazi dees

Ogeza baasishenne goyshe diza daro asay ba kushan akafa dooma kontetara oykkida.

makina oge bollara amettishe duge iza heedzdzo addeti deettes eta guyerakka daro makinati pudenne duge amettosona

oshachanne haddirsa bagara zumati beettosona iza giddorakka keehippe adussa gidida makina ogey beettees

Basa basetishe goyetishe diza ogezara gedey bishe diza daro adde asay deettes goyza makinayka sinthan eqqides

makina ogezara oga ooththidi giigissiza nam7u makinati bishe beettosona eetaka ooththiza asay sinthara dees

oge goyiza issi gita doyzore giza makinay goyshe bees iza sintharakka huphenqoobe woththidadey eqqidi dees

ximnton ginbetti ooththettida bessay de7ees izakka eqqidi xeellishe de7iza macanne adde asati doossona

Zumay dhoqu giidi aadhdhi adhi mithay dizay beettees izappe garsen qasse makinay biza makina ogezi ooththettishe dizay beettees

iitettidi hinjonta ogey beettees he ogezanka eqqidi haasayi shitisa issi adera issi maca

gita gita zumay diza bessan zuma bolla woray cipi gi uttiday bettees izappe garsarakka ogey dees

Makina ogeza baasishenne goydi oga giigiss shegiza issi doyzore giza makinazi dees iza sintharakka motore laaggiza.

Baasettiza oykko gorettiza oge bollan eqqidi diza nam'u yelaga adde asati dizayssa hamisiley bessees.

mithan direttida dirsa gaaththan ushsha haaththa bombay dee'es izanka daro yarkaneta shiishshidi nam7u macate eqqida

keehippe gita birataninne siminton ooththettidi diza dalga bessay beettees izappe haahora zumatikka beettosona

Gaamo dunguza kooteza may"di hooxakka maydi diza nam"u addeti eqqida eetarakka issi yela gadey heqqidis

keeththa giddon maashiney de7ees be ophen qoobey woththida daro asay he maashinezan ooththishe de7oosonna

gita abbay dees abba xanxan qasse simnton ooththiza asay dees gita gita woraynne bithay beettees izaappe

Booththa qoope huphe mothidi booththa qoo temay'di ba kushen maykirafoone oykkidi manaxirekkaayfe mothida aaway bettosona.

Heeththa giddo maashiney dizay beettees he maashinezakka issi macasiya asas erisashe deyawus.